Ammanuwa. Xoossoo aybba lo'iyona! Yeesuusi saruwa; yeesuusi dosaysi, yagidi odiyageti beido saatiyan tana keehippe ufayttasi keehippe lo'isi aybapekka.

Zal''ee daroppe marccuwaa demanaw maadiyaaba. ha taan ide'aydda diyoogekka asay ba baa wolaytta asayo doyidi baana yaana giya kaafiyaa be'aydda dayis'

Goshshay keehippe lo'o. Hagaa hai beidi de'iyoge puute puutidi de'iyaga be'idi deetes. Tana keehippe lo'esine malaales ha goshsha oosuwaa be'iyo wode.

Xoosso ayba itti! Hagaa muleeraa bulkkeyiddoogee be''anaayo lo"enna na'ay laafa shin na'a muleeraa bulkkeyiddoogee keehippe tana xeellanaayo iitees.

Xoosso ayba lo"i! Zannaqqay asay biidi allaxxiyossay utti ekkiyossay shemppi ekkiyosay tana keehippe lo'ees. Taanikka ta de'uwan baada shemppa ekkiyosay utta ekkiyosaappekka issi sohuwaa.

XOOSSOO kushe hiillata ha ta be7ayidda diyo misiliyan diya kushe hiillati wolayttan benippe des ha7i wodiyan xayi xayi baanawukka danddayes. Taanikka be7ennaasappe gam7idooga be7ido gishshawu tana keehippe lo7is.

Erissuwaa be'iidi de'ettees ,erissuwaa hashshu yessuussa yelettaa baala saruwn gakkideta yaagiya erissuwaa be'iidi de'ettees

Seeraa naagissiyaageeti keehippe lo''oosona. Ayssi giikko cora asay seeraappe kare kiyidi metiyo gishshatawu wolaytti giddonkka seeraa lo"o ogiyan naagissiya asati de'oosona.

Xoosso ha tiranispportteenne kaame ayba lo'ayi sinttappekka ta shammanaayyo qoppido. kaamiya hanni maliyo. Xoossay tayo marccuwa immikko sinttappe hanni mala kaamiyonshammanawu qoppayis.

Muchchuwa sinttan wottidi de"iya naa"u geela"o naata be"iiddi deettes muchchoy keehippe mal"iyaaga bexaam xeellanawu lo"es. Ayifiyawu puulattidi nu sinttan de'iyaaga be'iiddi deettes.

Yetta. Yettay dumma dumma gadiyan wogaan erettidabappe issuwa gidishin wolaytta wogaa gidonkka yettane yetta miishsha qommoy de'ees.

puulayiyogaa keehippe dosays shin taakka darotoo puulatada beettanawu koyays. aysi asay puulatidaba xeeles. wolaytta asay benippekka puulancha gidiyoogaa nuwaawati odidosona.

Tana hanna na'iya darin lo"ukku shin a de'iyo heeray woykko biittay loyttidi lo"ees shin a ba kalluwa bessiyooge daraa tana wolaytta wogaara beenna gishshawu tana lo"enna.

So mishshati keehippe lo"oosona. Ha ta be'iyo wodiyankka misiliya Bolli Wolaytta asay ba kushe hiillan medhido maayo malatiyaba be'ayidda de'ayis. Keehippekka lo"eesinne ufayisses.

Goshshay keehin lo'ees. Ha ta be'iyoo Aawaykka goshshaa giddon eqqidagaa be'aydda de'ayis. qassi appe guyyera badalay boynayinne dumma dumma lo"i ciliciliyaabati beetiidi de'oosona. qassi keehippekka lo"oosona.

Oduwaa keehippe dosays. Wolaytta giddon Temesgene Woldexaadiqa be'aydda de'iyaaba malatees. ta keehippe dossiyo wodala ganjjiyaappe issoykkaWolaytta giddon ha wodala ganjjiyaa gididi Wolaytta giddon daro wode kase taani erays.

Tiransporttiyaanne kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi maadees.

Ammanwu, ammanoy loyttid lo'iyaa miishsha. ha'i taani be'ayo wodiyaan yiira naatinne ozantto asay gulbbatidi Xoossaw goynniyaga be'aydda days. Xoossaw goynniyooge tannakka loytidi ufayssigaappe issuwaa.

Deree ayba lo''ii! hagee beni wode wogaa. deree ayba ufayssiyabee!hagaa menttaa kaciya oyqqidi wolaytta wogaa maayuwaa ekkidaageta be'iyo wodiyan keehippe ufayttaas. Ta wozanankka keehippe keehippe ufayttaas.

Ayiba lo7ii be7ayidda de7iyogee phuuphullee dumma dummabayi lo7iyaaba lo7iyaabayi de7iyaga be7ayidda de7ayis. Hagaa be7ido wodiyan keehippebtana lo7iisinne ufayissis qassikka madaabbare giddon xiillee diyagee beettes.

keettanne de'iyo keetta asaa naati ba de'iyo keetta giigissidi de'ees. ha nu be'iyogeekka gatta keettaa woykko meeshshuwa geetettees.

Banddiraa toophiya banddiray qoppiyoode ta ayifiyara afuttay wodhdhanaanes tana yeekka yeekka gees nu aawati daro suuttaa gussidi ekkido banddiraa gidiyo gishshatawu keehippe dosays.

Yettaa deree ayba lo7iyoona wolaytta wogaa gidennan ixxikkonne hageeti wodiya naata gidikkonne tana keehippe lo7idosona. Eta be7adakka loyittada taani ufayittaas.

Mashshaa be7iyoode keehippe yashsheesinne daganttes ayssi qanxxiya mashshayi qanxxiyo gishshawunne dumma dumma iitabatuyokka assa naati go'ettiyoba.

kuushe hiillatanne wogata ha nu be'iyoo kalttaa woykko asay ba kaariyaa puulayanayookka issito issito maadettiyaa miishsha gididi woykko qanxxanaayoo asaa na'ay maaddetiyoo.

deeree ayba lo'ii! wollaytta laytta laamaa gifataa wolaytta yoyoo gifata be'iyoo saatiyan ha giddon qofetiis naati ayba lo'ayii! naa'ara eqiidara keehippe tana lo'awusu.

caamma asa naati bantta tohuwan aattidi cora caddiyaabappenne qanxxiyaabappe bantta tohuwaa naagoosona, hegassi caamay loytidi go''ees.

Geddiyaan aattanawu lo"iyaa caamma be'iddi deettes. Ha caamma be'yodde taa keehippe taayo injettes taayo keehippe lo"ees qassi daro wode taani maadettiyoy go"ettiyo hegga malla caamay giddidi daro wodde erettes.

ayba lo''i keehippe lo''es keehippe siiqisses, pa! lo''ees boottaa ciishshay shiiqi uttidaagee.

Xeelaanne hagaa taani loyttada dosayis wolaytta wogankka hiillayi yettaa hiillayi punayi dumma dumma lo"iyabati de"es. Eti tana keehippe ufayssoosonanne malaaloosona.

Hagaa tiraanispporttiyanne kaamiya be"ido wode loyttidi ufayssenna tana. Nu toophphiya asayi daro wode gaxare sohuwani ha kaamiyankka kiyidi issi sohuwappe issi sohuwa biyo gishshataayyo hiyyeesatettaa sisses.

Xoossoo ha alleeqoyi ayiba lo"ii so baggaara kushiyan wottiyi gediyan wottiyo qooriyan wottiyo dumma dumma lo"iyabayi beettiiddi de"es. Hagaa malaa taani keehippe dosayis.

Taani baazo hagaazaa loyttada dossays. Haattaa, akkamo keettaa, luxetta keettaanne dumma dumma asay miishshaa wottiyossaa tana lo'iyassa.

baaso hagaazaa immiya wolaytta na''ay dangarssay ba wogaa maayuwa maayidi uttidaagaa be'ido wode keehaada ufayttaas. keehippe gita lo'ees. qassikka ha missiliya be'ido wode ufaysay kummis..

Seeraa naagissiyageeta ta ta baggaara issito issito ixxays. Ayssi eti issi issito coka oychchi siyenanka sho'osona; baqqosona, gin nu toophphiyan seeraa naagissiyaa asati daroba balosona.

doozati keehippe lo'osoona. cilillo malaata maayyidaaga be'aydda de'ays. qassi darotoo nuun etappe maaduwa ekkiyo gishataw etikka nuuppe maaduwa ekkiyo gishshataw asay de'uwaan daanaw keehippe maadoosona.

Ayiiba yashshii! naati hemettiyo wode zarphphiyaa bollan yashshes. Lo'ees biittaa utettay cililo malaataa mayidagaa be'iyoode keehippe lo'ees.

ushshay wollayta wogan benippekka erettiyaaga buqura miishshaappe issuwaa. cora ushshaa qommoti de"oosona. hegeekka maattaa eessaa hegaanne hegaa malatiyaabata.

Xoossoo tana baluquqa matan eqqanaage ayiba yashshii! Odin eqqiyode neennara qaraa malatiyo gishatawu keehippe tana yashshoosona. Ayi medoosappekka so medoosa giddoppe ta yayiyobay de"ikko baluquwa.

Deretetanne taarike, g woray benippekka wolayttan de'iyaaga be'ide detees. qassi giddon haattaa biide de'iyaaga woykko dugiyaa woykko haatta be'ide deettees.

O! Keehippe malaales hagaadan huphiyaa yushshi yuushshi aattidi qanxxiyoogee wolaytta wogan xayikkonne ha'i woddee ehiido woga woyikko wodiyaara yiidaagaa gidikkonne keehippe tana lo'iyaaba.

Seeraa naagissiyageeta. Seeraa naagissiyageeti daro wode seeraa loyttidi heeran cabboy merettenna mala naagissiya kawo oosanchcha gididi erettoosona.

Seeraa naagissiyaageetikka lo''osoona. Darotto nu toophiyaan Wolaytta woganikka issi tamaribeenageeti mooriyoo gishshataw eta hegadan loyttada dossikenne ixxikenne.

Maxaafa loyttada dosayssi taanikka luxanchcha gidiyo gishaw maxaafay asay nay ba kaaha lohissinaw loyttidi maaddiya miishsha gidiyo gishshaw keehippe go''ees.

Baaso dichcha yohoti loyttidi lo'osona. Ha ta be'iyogeka po'idi tawu ayfiyawu injjetiyaga be'ayda de'ays. Loyttidi injjettiyo gishawu asa na'aa loyttidi maadanayo danddayosona.

Ammanuwa. Ammanuwa eqqota layttan layttan asay ba naata tamarissi layttape issito haatttaa mechcha meccidi deiyaga ha pootuwan beidi de'eetes.

seeraa nagissiyaageeti woykko tondetti asay hemmetiyo ogiyan asaa kaamiyappe issoy issuwara dom'etenaadan zawaa medhiidi de'iyageeta be'eetees.

Derettettaanne taarikiyaa. derettettaanne taarikee issi mala woykko naa"aa shaahottettay darenna. ha"i nu bee"idi derettettaa woykko ambbaa woykko wollaytta sodo ambbaa be"idi de"ettees.

Doozata, doozati daro wode lo"ittdi maaddoosona ha nu be'iddi de'yoggekka dooza qommotuppe issuwa gidida shonkkooruwaa, shonkkooroy daro miishshaa maaddees, qassi goshshanchatti bantta goshshaan tokkidikka maadettosona.

ammanuwaa. ammanoy coora lo'iyaabaappe issuwaa. hageekka haashshu abiraame meechchaa saruwan gakkideta yaagiyaa xoossaa qaalaa odiyaagee keehippe lo"iyaaga qassi tana ufayssees.

Baaso haggaazati keehippe lo'oosona. Baaso haggaazay deretettaa haggaaziiddi lo'o. Akkamo keettay luxetta keettay de'iyo gishshatawu baaso keettaa haggaazaa ta keehippe dosayissinne qassi bonchchays.

Mittaa ayfetinne atakiltteti loyttidi maaddoosona. Eta giddonkka kahaa, meqettanne ashshuwaa kooliyaabay corabay de'ees. Hega gishshataw ha ta be"aydda de'iyo shunkkurutekka loyttidi maaddees.

Ha nu be"iidi diyoogekka baaso miishshappe issuwaa. Hageekka asaa na'ay cenggurssa dumma dumma qassi baagaa cenggursaa yeedanaw maaddiyaa woykko go'ettiyoo miishaappe zammana miishshappe issuwaa.

Yelagga naatti ispporttiyaa oottiyogge lo"es bootta maayuwa mayiddi banttana naganawu issporttiya oottiyagge gispporttiyaa oottiyagge payattetta naaganawu oottiyagge keehippe lo'essinne tana ufaysses.

Baaso hagazaa, baaso hagazaa immide de'iyaa asa be"aydda days. Etikka katamaa giigisside ambba loyttide doosona. Ha aawati nuna lo"oba tamarissiyo gishshatayo baaso hagaaza immidi de'iyo gishshawu lo"ees.

Soonne kare meedoossati nu be'iiddi de'iyoogee kuttuwaa kuttiyonne addiyaanne kutto marata be'iiddi deettes eti so meedoossata gididi wolaytta asaa giddon loyttididi madiyaageeta.

Goshshaa goshshaa tana daro lo'ees, ayssi giikko taanikka goshshanchchaa na'aa, hegaassi keehippe dossayssinne keehippe qassi loyttada siiqqays goshshaa oosoy keehippe lo'ees.

Poletikaa lo"onne iita, iita polotika gadiyaa kooles lo"o polotikay qassi gadiyaa kooles hegaassi taani lo"onne iita gaanawu dandayikke gidoppeshin polotikay issi gadiyawu lo"o.

Tukke keettaanne katta keettata. Tukke keettaynne kattaa keettay asay ootti simmidi maanawu, uyanawunne shemppanawu injje sohuwa gididi erettees.

Wolayttan wogga maayuwaa maayi uttida yelagga na'a be'aydda daysi a be'iyodde puulattidagge keehi lo'es gidoppeshin i huuphphiyan wottiddo qophphe wolaytta wogga besiyagga gidenna hegaagishatawu qassi issibagara azanas.

Ha meretettaynne heeray daridi lo"enna. kattaa mokkanaayo metootiyo gishataw tana iites. Hagee daro wode giigissikko be"iya asaayo loyttidi loyttidi lo"ana danddayes.

Xoosso ayiba lo"iyona! Yiira na'aa oyiqqidaagee Azinaaranne machcheera issippe eqqidaageeta be'ayidda dayis. Ta be'iyo wodiyan keehi lo'ees. Sinttanawu taanikka hagaa mala wolayitta wogaa mayuwa mayada ta keettaayeera denddanawu qoppayis.

Xoosso ayba lo"i hagee xeellanawu injjetiis taayyo doonan saassoy kumiis hagaa be'iyode keehippe lo'eesinne keehippe malaalees mal"oy tana worees mal"uwappe denddoogan doonan tawu cuchchay kumiis.

Mitta ayfetanne atakiltteta maanayyo loytta dossay, hagekka ta dossiyoogappe issuwaa orkkoma getettees, keehippe mal"ees. Wolaytta giddon bambbariyaara tushkkaka ta maanaw loytta dossays.

So miishshay keehippe lo'o. So giddon uttanawu, zin"anawunne dumma dummabaa go'ettanawu maaddes. Ha ta be'ayidda diyogee wodiyan yiida so miishshaanne ta keehippe dosiyo so miishshaappe issuwa.

Kushe hiillatinne wogati keehippe malaalees, keehippe malaaloosona. Hage kaciyappe giigida mankkay be'iyo saatiyan keehin lo''ees, qassi malaalees.

Huuphiya, huuphiya asaa na'ayi giigissidi dichchikko loyttidi lo'ees. Ha misiliyan qassi buuchchayi keehippe daridaagee tana xeellanawu loyttidi daraa lo'enna. Hegaadankka ufayssenna puulattibeenna gishshataassa.

Tirasporttiyaanne kaamiya. Tirasporttee asaa na"ay issi sohuwappe hara sohuwa baanawu go'iya miishsha. leemisuwawu kaamiya ekkikko issi go'iya miishshan giddon qoodettees. Hagaanikka kaamiya misiliya be'iiddi deettees.

Puulayiyoogee keehippe lo'ees. Aybba lo"i! be"ada keehippe ufayittaas. Ta kahankka keehippe keehippe loyittada ufayittaas. Puulayiyooga dosayis. Puulayiyooge asaa qofaa haaranawu loyittidi maaddees.

yetaa, deree wolaytta yetay ayba lo"ii? wogaa maayuwara shiiqidi issippe yelaga naati guppiyode tana keehippe lo'eesinne ufaysses, keehippeka qassi ta ufayttiyobaappe issuwa.

Baahilawe xaleti loyttidi lo"oosona. Ha ta be'aydda diyooge tukkiya xaliyaa, tukkiyaa xale keehippe tana mal"ees. Ta loyttada dossiyo ushshappekka issoy tukkiya.

Ataakilttee loyttidi lol"o. Qassi asaa na'ayi payyatettan daanaayyokka loyttidi maaddiyaba. Hegaa gishshawu taanikka loyttada santtaa dosayis. Qassi Oyttaarakka usttada darotoo mayis.

Seeraa naagissiyageeti seeraa naagissiyo sohuwan banttabaa bonchchiiddi de'iyagaa be'eettees. Asaayyo haggaazaa immiya seeraa naagissiya woppaa ihiyageeta gididi erettoosona.

Pa xoosso pala! Hagee alleeqoy ayiba lo"ii! Worqqay dalccaccidaaga be"iyo wode tana keehippe lo"es, ufayises. Qooriyan wottiyoodekka puulayiyoo gishshaw darissada dosayis.

Bàaso haggaazayi deretettawu loyttidi maaddiya haggaaza. Hagaa be'iyo wodiyan yashshatettaappe koyroyi woykko cinccatettaappe koyroyi xoossawu yayyiyogaa yaagiyo loyttidi tana lo'iyanne ufayssiya Xoossaa qaalaappe issuwa.

Dere aybba lo''i pa! hagaa malaba kacciyaa mooqqiyan pilan usttan burattuwan eqqida dere doonay taw cuchchan kummiis hagakka maanaw diyaana abeeti abeeti aybba lo''i xoosso!

oosuwaa, oosoy bonchchisees, wolaytta asay ottiyoogan alametettan erettiyaageeta wolaytti oosuwaa oottidi ba marccuwa dichchiyaa sheeshsha gidiyo gishawu taani oosuwaa dosays.